Abantwana abancane bayahamba esikolo ukuyafunda bafunda ukudlala labanye abantwana babuye njalo bafunde ukubhala.

Abafundi abancane izikhathi ezinengi bafunda belababalisi ababili ababakhangeleyo. Abafundi laba nxa bebala emabhukwini kuba lemifanekiso akubi lamabala ngoba bengakafiki ezingeni lokubala amabala.

Impilakahle isikhuthazwa lasezikolweni. Abantwana abancane abebanga eliphansi elakuqala bayageziswa izandla bengavela ezambuzini. Bayageziswa njalo nxa bengabambi ukudla.

Akusafanelanga abazali bagodle abantwana abancane. Ymntwana engakwanisa ibanga leminyaka emithathu uyahanjiswa esikolo ayefunda ukudlala labanye abantwana alungiselele izifundo zakhe zebanga lakuqala.

Bayafunda ukudlala bonke abantwana bemfundo yaphansi bayafunda njalo ukudla bendawonye akekho okhuthazwa ukukhala kumbe ukuthathela abanye.

ngesikhathi sokuzithokozisa abafundi befundo engaphansi bayadlala phandle nxabesenza imidlalo le kudingakala ukuthi bedlalele endaweni ephephileyo ukuze bengalimazani.

Ziyadingakala izincediso emfundweni yaphansi ababalisi abafiki bekhuluma njengasemfundweni ephakemeyo kodwa bayeza lemifanekiso ebhaliweyo.

Abantwana abancane bafunda ngokudlala ,Bayadlala ukuze bethuthukise amakhono atshiyeneyo .Asilungiseni indawo abadlalela khona kungabi lemikhuhlane, kungabi lezinto ezihlabayo ,kungabi lezinto ezilimazayo .Asidobheni imbodlela Kanye lezigodo.

Ezikolo kuba lezindlu zokufundela, kubuye njalo kube lendawo abafundi abazahlala khona babhalele khona kanye lalapho umbalisi ozabhala khona ukuze abafundi bebone.

Bafunda ngokubona abafundi bebanga laphansi, bafuna ukubamba bazibonele ngawabo amehlo. Yikho imfundo le iqakathekisa ukusebenzisa kwempikitsha kanye lezithombe.

Imisindo yokubala iqakathekile nxa abafundi bebanga lakuqala befundiiswa ukubala baqala ngokufundiswa imisindo. Yenza kubelula ukuthi bazifundele bodwa ukubala.

Abantwana besikolo bayakujabulela ukuthi ngesikhathi sabo sokuzilibazisa benze imidlalo etshiyeneyo. Bayabe bedlala ngababili kumbe ngabathathu.

Kudala abantwana babehamba imango emide besiyathenga imfundo. Wakunanzelela lokhu uhulumende wakha izikolo indawo yonke. Sekulula ebantwaneni ukuya esikolo esiseduze labo.

Bayadlala imidlalo etshiyeneyo abantwana besikolo ngesikhathi sokuphumula. Bengafunda okwamahola atshiyeneyo bayaphumula ukuze bephumuze izingqondo

Indawo okufunda khona abafundi bebanga laphansi iyalungiswa iceciswe lokhu kwenzelwa ukuthi ikhange abafundi.

Zivaliwe lamuhla izikolo. Bayajabula okhekhe, bayagida, bayagijima, bagcwele indwana yonke , sebehamba emakhaya ukuyaphumula.

Emfundweni yaphansi imiduli yakhona iyapendwa ngemibala emihle ukuze abantwana bekhangeke. Emidulwini le kuyafakwa imifanekiso yabantwana etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bafundisiwe ukuzinakekela kanye lempahla zabo. Izikhathi ezinengi nxa bedlala esikolo siyababona bedlala bethwele ingwalo zabo phakathi kwezikhwama.

ensukwini zanamuhla ulwazi soluthuthukile abafundi sebefunda bekhangele emdulini lapho okutshengisa khona umabona kude abasabhalelwa ngatshoko emdulini

Sezakhiwe izindlu zokufundela osekusele yikuthi abafundi babuye ngobunengi babo esikolo izindlul ezi kumele baziphathe kuhle zihlale zihlanzekile

Izikolo ezinengi sezilezindlu ezinengi zokufundela ezeneleyo seyakhole uhulumende izikolo indawo ezinengi emaphandleni kanye lasemadolobheni

Abantwana besikolo bayajabula ma bezile esikolo abanengi bathokozelela ukudla bayaphiwa ukudla okwakha umzimba

Abafundi bebanga laphansi bayafundiswa imisebenzi yange khaya bayafundiswa ukuwatsha impahla eziyabe zifakwe phakathi kwebasikiti elilempahla ezingcolileyo bengaqeda ukuwatsha behlanze iditshi abawatshele kuyo bethanyele ngomthanyelo lapha ekade besebenzela khona

Kulezihlahla ezinengi elizweni lethu. Abantu bayakhuthazwa ukuthi baziphathe kuhle bangazigamuli mahlayana. Emfundweni yebanga laphansi bayafundiswa ngokunakekela indlelo yabo abantwana.

Izindlu zokufundela ziyakhiwa zilunguselelwe abafundi kuyafakwa imiduli emnyama lapho ababalisi ababhala khona imisebenzi yabafundi.

Ukuhlabelela likhono elifundiswa esikolweni. Emfundweni yaphezulu sebebafundisa abafundi ukutshaya izikhali zokuhlabelela kanye lokuhlabelela.

Baphuma esikolo sebekwazi umsebenzi wezandla abafundi abenza imfundo yaphezulu kanye lephakemeyo. Bayafundiswa ukubaza. Eqeda ukufunda usengaqala ukubaza imibheda abaze izitulo athengise.

Ezikolo sekufundiswa umsebenzi wezandla. Abafundi baphuma bekwazi ukutshisela insimbi. Baphuma bekwazi ukwenza izinto ezenziwa ngensimbi.

Ezikolo abafundi sebefundiswa ukwakha, bathi beqeda isikolo sebekwazi ukwakha izindlu lokhu kuyabasiza abadubeki ukuthola imisebenzi bangaqeda isikolo.

Abafundi sebefundela imisebenzi besesikolo Bayafunda ukusebenza endaweni eziphekela ukudla Befundiswe ukuthi baphatha njani impahla kumbe ukudla nxa besiyanika abathengileyo

Abogatsha lwezemfundo bayalungiselela ukwakha esinye isikolo izikolo ziqakathekile njalo kumele zakhiwe zibenengi kakhulu kufanele zibeduze lalapho okuhlala khona abantu.

Abafundi bemfundo ephakemeyo bagqoke izigqoko zabo zokuzivikela ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafundi laba kukhanya bafunda imisebenzi yezandla

Likhona ithuba lokubhala imihloliso esikolo. Nxa ukubhalwa imihloliso umuntu uma yedwa. Abahlangani bebenga maqembu.

Luyathuthuka ugatsha lwezemfundo iyaphakama imfundo iyaphambili. Siyathola abantu sebefunda imisebenzi yezandla ezikolweni okutshengisa ukuthi akusafundwa amabala kuphela.

Benza imihloliso abafundi bemfundo yaphezulu baphakathi endlini yokuhlola khona bonke bagqoke impahla ezimhlophe.

Ulwazi lwemitshina yalezi insuku abafundi sebelufunda besesikolo. Ezikolo ezinengi asekhona amalebhu lapho abafundiswa khona ngokusebenzisa ulwazi lwalezinsuku.

Abafundi bayagqoka izigqoko zokuzivikela nxa besenza izifundo eziphathelane lemisebenzi etshiyeneyo , bayavala amakhanda begqoke njalo ama hovolosi

Abafundi bemfundo yaphezulu bayaqgoka impahla ezifanayo ezokusebenza nxa besiyakwenza imsebenzi etshiyeneyo uthola begqoke amahovolosi ukuze bengangcoli kumbe bengalimali.

Abasafundi amabala kuphela ebafundi. Sebephuma ezikolo sebelungele ukuya emisebenzini. Sebeqeqetsha bethole ulwazi ngemisebenzi etshiyeneyo enjengeyamagetsi kanye lokunye.

Nxa bebhala imihloliso abafundi bebanga laphezulu bahlaliswa ngamunye ngamunye umuntu uyazicabangela akaxoxisani lomunye umuntu.

Abantwana besikolo basebenza ndawonye bengamaqembu ukuze bencedisane. Imtshina abayisebenzisayo imilutshane esikolo ngakho ungathola utshina owodwa usetshenziswa ngabantu abahlanu.

Esikolo kulendawo lapho okuthiwa yisiphalangwalo khona. Kuba lengwalo ezitshiyeneyo ezokubala ezebanga lonke kusukela kubanga lokuqala kuzekuyefika kubanga laphezulu. Lapha kuhlala kuthule cwaka. Bayangena abafundi bedinge ingwalo abazifunayo bebale.

Abafundi bemfundo yaphezulu bayagqoka amabhatshi amhlophe nxa besema lab besenza izifundo zabo ze science lokhu bakwenzela ukuthi bazivikele.

Abafundi bengafundela ngaphansi kwezihlahla. Indawo ezikolo inhle ilotshani obuhle obuqunywayo bulingane. Bayathatha izitulo behlale ngaphansi komthunzi bafundiswe izifundo ezitshiyeneyo.

Ingwalo ezitholakala kumfundo yaphezulu. Ingwalo ezitholakalayo ziba lamabanga ukuthi lolu ugwalo ngolomfundi okumfundo yaphezulu eyokuqala njalo ngolwemfundo yenombolo.

Abafundi bemfundo ephezulu babuthene bagqoke izikipa ezimhlophe lezikipa ezilithanga kukhanya kukhona okwenziwayo phakathi lapha.

Abafundi abafunda ezikolweni ezikude lalapho abahlala khona, bahamba ngezinqola zomlilo. Kukhangelelwe ukuthi umtshayeli atshayele ngonanzelelo ukuvikela ingozi.

Utshani oseluhlanyelwa ezikolo kulezinsuku lwenza igceke libe lihle kakhulu , abanye bengacabanga ukuthi kwenzelwa ukuceciswa , luyanceda utshani lolu njalo ukulondoloza umhlabathi ukuthi ungagugudeki

Alusekho ubandlululo ezikolo kulezi insuku. Abafundi abagogekileyo sebefunda kanye labafundi abahamba kuhle. Lokhu kwenzela ukuthi bencedisane njalo bezizwe befana labanye abantwana.

abanye abafundi basuka endaweni ezikhatshana lezikolo zabo lokhu kwenza abazali bebadingele indlela ezilula ezokuhambisa ezinjengama bhayisikili

Abafundi bemfundo yaphezulu bayakuthakazelela ukuhlabela amaphimbo abo amnandi okwamagama uyathola umbalisi esebahlabelise sebelandela yena.

Sezakhiwe zabazinhle izikolo kulezi insuku. Kulezondawo lapho umhlabathi omlutshwana khona bayakha izindlu zokufundela eyinye ibephansi eyinye njalo igadiswe ibephezulu.

Kulamatafula endlini yokufundela. Kulungile ukufunda. Abafundi balazo indawo zokuhlala kanye lezokubhala. Asibaletheni esikolo bezothola imfundo.

Abantwana besikolo bahlezi phansi. Phambi kwabo kukhanya kulabezempilakahle. Namhlanje bazoba cathekela ngendlela okumele baziphathe ngayo. Kuqakathekile ukuthi belalele okuzakhulunywa.

Abafundi ezikolo bagqoka impahla ezifanayo. Lokho kwenzelwa ukuthi kungakhanyi umfundi oswelayo lomfundi otholayo, befunde bonke bejabula bezibona befana.

Abafundi bayahamba esikolo nsukuzonke besiyadinga ulwazi. Kungumlandu kambalosi ukwenza umsebenzi wakhe, lakanye bayawenza umsebenzi ababalisi. Bayathatha ithuba befundisa abantwana bebalungiselela ikusasa yabo.

Abantwana sebefunda kulezinsuku bebona kumabona kude umbalisi uyafika efake isifundo sakhe emtshineni ebesebetshengisa abafundi kuyabe kukhanya imifanekiso kukhulunywa emdulini ekhatshana le

Nxa umnyaka uphela abafundi bayabhala imihloliso. Labo abenza ibanga eliphezulu bayabhala imihloliso okumele bephumelele kuyo ukuze benelise ukuya emfundweni ephakemeyo.

Abafundi bengahlala lapho okulelanga khona uthola sebekhiphile amajesi bawafaka emakhanda lapha bayabe bezama ukuvikela ilanga ukuthi lingabahlabi.

Abafundi bayahlala ezindlini zokufundela befundiswa ngumbalisi abafundi bayahlala belalele ukuze bezwisise

Ekuseni nxa abafundi befika esikolo bayahamba bayebuthana lapho abafika bahlabele khona ingoma yesizwe njalo banikezwe imilayezo kanye lezixwayiso lapho njalo bayahlolwa ukuthi bahlanzekile na. Babuya behlanzekile ngalelolanga.

Abantwana besikolo bagqoke imphahla ezifanayo. Bonke bamile bakhangela phambili. Kukhanya kusekuseni bayaqala isikolo. Nansi izithunzi zabo ziphambili.

Emfundweni yaphezulu kuhlala kuhlanzekile. Imiduli yakhona iyahlanzwa kanye laphansi kuyathanyelwa kulungiswe kube kuhle kukhanye ukuthi kufunda abantu bemfundo yaphezulu.

sezinengi indawo zokuphumulela emfundweni yaphezulu indawo zokuphumulela bazifaka izihlahla eziletha imithunzi njalo befake utshani obuncane obuyendlaleke kuhle angani licansi

Emfundweni yaphezulu sezisibakhona izakhiwo ezakhiwa zibe zinde ziqonde khonale esibhakabhakeni. Izakhiwo lezi ziyanceda ngoba zilondoloza igceke.

Labantu abadala bayahamba ezikolo. Imfundo ayisiyo yabantwana bodwa emfundweni yaphezulu ungathola noma ngumuntu olebanga elinganani efunda.

Baqoqekile abafundi bemfundo ephakemeyo mabephuma endlini yokufundela sebeqedile izifundo zabo batshiya belungisile izitulo zihlaliswe kuhle kubukeka.

Zakhiwe zaba zinhle izindlu zabafundi bemfundo ephakemeyo indlu yakhona nxa uyikhangele uyala ukuthi yisikolo kuyabukeka okwamagama

Indawo okufundela khona abantwana abenza imfundo ephakemeyo kumele ihlale ihlanzekile. Ngensuku zanamuhla abantu sebececisa indawo lezi.

Emfundweni ephakemeyo kulesiphalangwalo. Lapha kutholakala ingwalo zonke ongazicabanga ezisetshenziswa ngabafundi. Bayahamba abafundi beyephakathi beyedinga ingwalo abazifunayo babale.

Akukhethelekile ukuthi lijaha kumbe yintombi asifundiseni abantwana bethu ukuziphatha lapho abalala khona, lapho abahlala khona kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Igceke elitholakala esikolo semfundo ephakemeyo. Abafundi balakho ukuphuma ezindlini zokufundela bahlale etshanini lobu obusikwe baba buhle. Baphumule batshaywe ngumoya.

Imfundo yaphezulu iqakathekile abafundi bayakhuthazwa ukujabulela izifundo lezi. Ziyabanceda ngoba ziyabalungiselela imisebenzi yabo yakusasa.

Imfundo yaphezulu ayikhethi ibanga lomuntu uyathola abantu abadala abatshiye abantwana ezindlini bengena kule imfundo ukuze beqeqetshe.

Aseqakathekiswa amalungelo abantu elizweni laseRwanda njengakuyo yonke indawo emhlabeni. Abemfundo ephakemeyo bayafundiswa ngala amalungelo.

Izindlu zabafundi abenza imfundo ephakemeyo kumele zihlale zihlanzekile. Nxa bengavela esikolo ukuyafunda kanye lokubala ingwalo zabo badinga ukuphumula.

Abafundi babona umfanekiso otshengiswa ngumtshina emdulini. Yiyo indlela asebefunda ngayo kulezi insuku. Sekwadlula ukuthi amatitsha ayabhala emdulini.

emfundweni yaphezulu ibakhona indlu ebizwa kuthiwa yisiphalangwalo lapha uthola amabhuku wonke adingwa ngabafundi ezifundweni zabo kuba lethuba ababuya khona emini kumbe lantambama bazobala

Abafundi emfundweni yaphezulu sebefundiswa imisebenzi enjengo kubaza. Bayancediswa ngababalisi babo ukuze bephume lezinto ezinhle ezibazwe zalolongwa.

Uhulumende lokhe eqhubeka esakha izikolo zemfundo yaphezulu ephakemeyo bayakha abantu baleminwe bakha izindlu ezinhle okumangalisayo.

Duze lalapho okufunda khona abafundi bebanga eliphakemeyo ,kulezindawo lapho okudliwa khona ,lapha uyafika uthenge ihlale nxa ungafuni kudlela lapho uyathenga uyedlela endlini yakho.

Imfundo yakuzinsuku kayisabandlululi. Ezikolo, emfundweni yaphezulu, sithola abakhubazekileyo. Sithole obaba labomama. Wonke umuntu uselelungelo lokuya esikolo.

Ulwazi lwalezinsuku selukhuphukile emfundweni yaphezulu ephakemeyo sekulezindlu lapho umuntu ngomuntu ayabe elomtshina wakhe ngokusebenzisa khona.